Kuqakathekile ukuthi labazali bazinike isikhathi sokuthi bavule isikodlwana lapho abantwana abancane abangakangeni ezingeni eliphansi ukuze benelise ukuthi bafunde lamabizo abo .

Kuqakathekile ukuthi kwakhiwe izokodlana lapho abantwana abasakhulayo abangakangeni ezingeni eliphansi lezifundo abayathola ithuba lokufunda izinga eliphansi.

Izindlu lapho abantwana abancane abafundiswa khona ziqakathekile ngoba bayathola ulwazi oluncane abangaluthatha baze bayefika ezingeni eliphezulu.

Kuqakathelile ukuthi izifundo zonke, zinanzelelwe, njalo leezikolo zakhiwe ngobunengi ukuze abantwana bonke emphakathini bathole imfundo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bezikolo bathole isikhathi sekhefu lapho abanelisa khona ukuxoxisana labo bazane njalo bathole isikhathi sokuthi bazithokozise

Ezifundweni zonke iloba yiliphi izinga kuyabe kuyakhiwe izindlu lapho ababalisi abahlala khona begcina izingwalo zabo ezitshiyeneyo.

Imfundo iqakathekile ensukwini zanamhlanje njalo kuqakathekile ukuthi wonke umntwana athole imfundo ngokupheleleyo ukuze aqhubekele phambili ngezifundo

Kuqakathekile ukuthi abantwana abancane abasakhulayo benelise ukuhamba ezikolo njalo benelise ukuthola imfundo epheleleyo elingana izinga labo.

Labantwana abancane ezikolo kuqakathekile ukuthi nxa besakhula befunda benelise ukufunda ngemisebenzi emincane enjengo kuhlanyela izihlahla njalo labo babe leveve lokuthi izihlahla ziqakathekile emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi abantwana esikolo benelise ukuthola isikhathi sekhefu. Lapho abadlala khona bezithokozise bebodwa.

Kuqakathekile ukuthi abantwana ezifundweni ezingeni eliphansi benelise ukuthola ithuba ezikolo okulikhefu lapho abenelisa khona ukwazana kuhle bebodwa.

Kuqakathekile ukuthi labantwana abancane bethole isikhathi sekhefu lapho abenelisa khona ukwazana kuhle bedlala njalo bezithokozisa bekhulule izinhliziyo zabo bengafundi .

Kuqakathekile ukuthi izifundo zezingeni eliphansi zakhiwe ngobunengi ukuze abantwana bonke emphakathini benelise ukuthola imfundo.

Imfundo yezingeni eliphansi iqakathekile ngoba yiyo impande lapho umntwana othola khona ulwazi olukhulu olumqinisayo nxa esefike ezingeni eliphezulu.

Indawo lapho abantwana abafundela khona kuqakathekile ukuthi ihlale ihlanzekile ukuze abantwana bengahlaselwa yimikhuhlane endalwa yindawo engahlanzrkanga.

Kuqakathekile ukuthi labantwana abafunda ezingeni eliphansi benelise ukufunda ngezinto ezitshiyeneyo ezingabancedisa ehambeni lwabo beqhubekela ezingeni eliphezulu.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abasakhulayo abasezingeni elincane ezifundweni zabo zezinga eliphansi bathole yonke into abayifunayo njalo isesimeni esihlanzekileyo ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantwana ezifundweni zaphansi benelise ukuthola izinto ezipheleleyo njalo benelise ukugqoka impahla zokufunda njalo bethole izingwalo ngokupheleleyo.

Kuqakathekile ukuthi ababalisi ezikolo bande ngobunengi ukuze abantwana bonke emphakathini bathole imfundo epheleleyo njalo esezingeni eliphezulu.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini benelise ukuthola imfundo njalo kuqakathekile ukuthi lezikolo zakhiwe ngobunengi emphakathini

Ezifundweni zezingeni eliphezulu kuqakathekile ukuthi abantwana khonale bathole zonke izinto abazidingayo njengezitulo lamatafula ukuze ukufunda kwabo kube ngokupheleleyo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abafundayo ezikolo ezifundweni eziphansi benelise ukuthola zonke izinto abazidingayo njengamatafula, izitulo lezindawo lapho ababalisi abenelisa khona ukuba bhalela.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke iloba ngabafunda ezingeni eliphansi benelise ukuhamba ezikolo njalo umntwana wonke emphakathini ayenelise ukuthola imfundo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke empakathini benelise ukufunda njalo benelise ukuhamba ezikolo ngoba imfundo iqakathekile ulezinsuku zalamhlanje.

Kuqakathekile ukuthi abazali bonke emphakathini bagqugquzelwe ukuthi bahambise bonke abantwana ezikolo ukuze umntwana wonke emphakathini athole ulwazi oluphezulu.

Kuhle ukuthi abantwana abancani abasezifundweni ezingeni eliphansi labo bebelezifiso njalo benelise ukuba lamatalent okudweba izi ezehlukeneyo

Kuqakathekile ukuthi labantwana abafunda ezingeni eliphansi bathole ilungelo njalo bathole ikhefu ukuze bazithokozise njalo benelise lokwazana

Kulezi insuku ezifundweni zezingeni eliphansi abantwana sebesenelisa ukusebenzisa lemitshina emincane engasoze ibalimaze ukuze bafunde lemisebenzi njalo bafundele ukwenza izinto.

kuqakathekile ukuthi lase zifundweni ezisezingeni eziphezulu abantwana benze befundele ngemisebenzi abafuna ukuyisebenzisa ngaphambilini njalo basebenzise leimitshina eyehlukeneyo

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini bathole imfundo njalo labazali bagqugquzele abantwana ukuthi bafunde baze bayefika ezingeni eliphezulu lezifundo.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu uyenelisa ukuthi nxa ufunda, wenelise lokusebenzisa imitshina ongayesebenzisa emisebenzini yakho ukuze ufunde ngemitshina yonaleyi eyehlukeneyo.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu abantwana benelisa ukuhlola imithi eyehlukeneyo nxa kuyikuthi belezifiso zokusebenza kwabezempilo. Bayahlola imithi eyehlukeneyo njalo labo banikwe ithuba lokuthi benze imithi yabo.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu abantwana benelisa ukusebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuze nxa sebefikile emisebenzini yabo babelolwazi oluphezulu ngaleyo mitshina.

Izifundo ziqakathekile ngoba ensukwini zalamhlanje ukuze abantwana beqhatshwe emsebenzi sokufanele ukuthi babelamaphepha akwanileyo atshengisela ukuthi baphumelela ezifundweni zabo.

Imfundo yezinga laphezulu iqakathekile ngoba abantwana beyenelisa ukuthi bayisebenzise nxa sebeqhatshwe emsebenzini

kuqakathekile ukuthi abababalisi bande mgobunengi ezikolo ukuze bafundise abantwana bonke njalo labantwana bathole imfundo epheleleyo

Kuqakathekile ukuthi izikolo zakhiwe ngobunengi emphakathini ngoba abantwana benelisa ukuthola usizo ngokwezempilo khonale ezikolo njalo benelisa ukuthola ulwazi oluphezulu.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abafunda behlala ezikolo bathole isikhathi lapho ababe bebala khona ukwenzela ukuthi bazi ngezinto ezinengi

Kuqakathekile ukuthi ezifundweni zezingeni eliphezulu, abantwana bathole ithuba lokufunda ngezinto ezehlukeneyo ezivela kwabezempilo

Kuqakathekile ukuthi abantwana emphakathini bafunde ngezinto eziphilileyo njalo lababalisi benelise ukufundisa abantwana ngezinto eziphilileyo ukuze abantwana benelise ukufunda belalele.

Kuqakathekile ukuthi ezikolo kutholakale izindlu lapho abantwana abayabe befunda khona izigwalo ezehlukeneyo njalo bathole ulwazi olujulileyo ngalezo zingwalo.

Imfundo iqakathekile kakhulu ensukwini zalamhlanje njalo kuqakathekile ukuthi labantwana labazali bonke bagqugquzelwe ukuthi bahambise abantwababo ezikolo.

Ezikolo balamalanga lapho abezempilo abeza khona bezobazisa ngezinto ezehlukeneyo zokuthi bengahlaselwa yimikhuhlane njalo lokhu kuyanceda ukuthi labantwana bafunde ngezempilo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana iloba sebekuliphi izinga bathole isikhathi se khefu lapho ebenelisa khona ukwazana kuhle njalo bathole isikhathi sekuzijabulisa bebodwa

Kuqakathekile ukuthi ezifundweni abantwana bathole isikhathi sokuzilibazisa lapho ababukela khona imidlalo etshiyeneyo eyenziwa ngabanye abantwana.

kuqakathekile ukuthi labantwana loba bakuliphi izinga bathole isikhathi sekhefu lapho baenelisa khona ukuzijabulisa bakhulule izinqondo

Kuqakathekile ukuthi ezikolo abantwana bathole kumbe kubelamalanga lapho ababalisi labaphathi abenelisa khona ukuthi bazise abantwana ngokuqakatheka kwezifundo.

Kuqakathekile ukuthi ezifundweni zonke iloba yiliphi izinga. Kwakhiwe izikolo ngobunengi ukuze abantwana bonke abaza ezikolo bathole infundo epheleleyo.

Kuqakathekile ukuthi izifundo zezingeni eliphezulu kwakhiwe izikolo zalelo zinga ngobunengi ukuze abantwana bonke emphakathini benelise ukuthola imfundo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini benelise ukuthola imfundo iloba yimfundo yakuliphi izinga benelise ukuyithola ngokupheleleyo .

imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile njalo kuqathekile lokuthi abazali bahambise bobke abantwana ezikolo ukuze wonke umntwana enelise ukuthola imfundo

Izifundo zezingeni eliphezulu ziqakathekile kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi izikolo lezi zakhiwe ngobunengi emphakathini

Kuqakathekile ukuthi izikolo zonke lapho abantwana abafunda khona iziga eliphezulu zakhiwe ngobunengi ngoba yikho lapho abathola khona ulwazi oluphezulu.

Ezifundweni eziphezulu kulam' kulezindlu lapho abantwana abafundayo benelisa ukuhlala khona nxa kuyikuthi ezi emakhaya abo kukhatshana lokhu kuyancedisa ukuthi abantwana bahlale khonale ngapho befunda

Kuqakathekile ukuthi ezikolo lapho abantwana abafunda khona izinga eliphezulu kuhlale kuhlanzekile ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane edalwa yindawo engahlanzekanga.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho bantwana abafundela khona zakhiwe ngobunengi ngoba abantwana bayanda kakhulu njalo imfundo bayayidinga kakhulu.

Kuqakathekile ukuthi ezifundweni zezingeni eliphezulu kwakhiwe izindlu zonke ngokupheleleyo ukuze abantwana khonale kulelozinga bafunde ngokupheleleyo njalo.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu abantwana benelisa ukufunda behlala esikolo lapho abayabe belala khona esikolo befunda njalo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini bafunde baze bayefika emazingeni aphezulu ukwenzela ukuthi labo benelise ukuthola ulwazi oluphezulu.

Kuqakathekile ukuthi labantwana emphakathini abafunda ezingeni eliphezulu bagqugquzele ukuthi babe lengqondo ezinhle ,lemoya emihle ukwenzela ukuthi babambane kuhle labanye abantwana ezikolo.

Izifundo eziphezulu, abantwana bayenelisa ukuthola ulwazi, yikho kuqakathekile ukuthi umntwana wonke empakathini aqhubeke ngezifundo aze ayefika kulelozinga lezifundo.

Izifundo zezingeni eliphezulu ziqakathekile ngoba khonale abantwana benelisa ukuthola ulwazi njalo benelisa lokusebenzisa lemitshina abangayisebenzisa emisebenzini abafuna ukuyenza ngaphambilini

Kuqakathekile ukuthi abantwana abafunda ezifundweni zezingeni eliphezulu benelise ukusebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuze nxa sebesemisebenzini yabo babelolwazi oluphezulu.

Kuqakathekile ukuthi labantwana abafunda ezingeni eliphezulu benelesi ukuthola isikhathi sokuzijabulisa ngemidlalo ehlukeneyo lapho abakhulula khona izingqondo zabo

Ezifundweni zezingeni eliphezulu, bayagabanisa. Begabanisa, beyehlukanisa ngokuthi abantwana abafisa ukwenza imisebenzi eyahlukanileyo, befuhdiswe bodwa. Njengabazempilo bayafundiswa bodwa, benikwa lemithi eqondileyo.

Kuqakathekile ukuthi izifundo zezingeni eliphezulu zinanzelelwe kakhulu njalo abantwana bafunde baze bayefika kulelozinga lezifundo ukuze bathole ulwazi oluphezulu.

Kuqakathekile ukuthi ezifundweni zezingeni eliphezulu abantwana bakhelwe izindlu abahlala khatshana lesikolo ukuze benelise ukuhlala khona esikolo.

kuqakathekile ukuthi abantwana asebefike ezingeni benelise ukusebenzisa imitshina eyehlukeneyo ngoba yiyo engabancedisa nxa sebefike emisebenzini yabo

Imfundo yezingeni eliphezulu ilusizo kakhulu ngoba iyenelisa ukuthi abantwana bonke abafundele kuleyo mfundo bapasa baphumelele baze bayefika ezingeni eliphezulu lapha abathola khona imisebenzi etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana asebesezingeni eliphezulu benelise ukusebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuze bathole ulwazi engabancedisa sebengaphambilini ngemisebenzi.

Kuqakathekile ukuthi izifundo zonke ezikhona ziqakathekiswe, njalo zinanzelelwe. Labantwana bonke emphakathini bathole ilungelo lokuhamba kulezo zifundo.

Kuqakathekile ukuthi ababalisi abafundisa ezingeni eliphezulu baqhatshwe bandiswe ngobunengi ukuze wonke umntwana emphakathini enelise ukuthola imfundo epheleleyo.

Izifundo zezingeni eliphezulu ziqakathekile ngoba yikho lapha umntwana othola khona izincwadi ezinga mncedisa ukuthi abe lolwazi oluphezulu olunga mtholisa umsebenzi..

Kuqakathekile ukuthi lasezifundweni eziphezulu kwakhiwe izindlu ezincane lapho ababalisi abenelisa ukugcina izingwalo zabo lezinto ezitshiyeneyo abazisebenzisa ukufundisa abantwana.

Kuqakathekile ukuthi izifundo zonke zibelababalisi bonke ngokupheleleyo. Ngoba izifundo ensukwini zalamuhlanje ziqakathekile, ngoba yikho abantwana abangathola khona ulwazi olungabancedisa empilweni zabo.

Kuqakathekile ukuthi ezifundweni zezingeni eliphezulu kutholakale lemitshina ebancedisayo ukuthi nxa sokuvuke udaba olunzima njengoku vuka komlilo benelise ukucitsha lowo mlilo

kuqakathekile ukuthi izifundo zezingeni eliphezulu ziqakathekiswe njalo lomntwana wonke emphakathini enelise ukuhamba afunde aze eyefika kulezozifundo

Kuqajathekile ukuthi lasezikolo, abantwana abahlala khatshana, lezikolo bakhelwe izindlu. Lapho abayabe befunda behlala khona.

Izifundo zezingeni eliphezulu ziqakathekile, njalo zonke izinto abazisebenzisa khonale ezifundweni zezingeni eliphezulu kuqakathekile ukuthi bazithole abantwana okunjenge zithulo lamatafula.

Kuqakathekile ukuthi ezifundweni zezingeni eliphezulu kube lezindlu abayibiza besithi yisiphalangwalo lapho abantwana abenelisa ukubala khona izingwalo ezehlukeneyo .

Ensukwini zanamhlanje ezifundweni ezikolo sokwakhiwa izindlu lapho abantwana abayabe behlala khatshana lezindlu zabo abavunyelwa khona ukuba behlala khona ngapha befunda.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho abantwana abasefunda ezingeni eliphezulu zakhiwe ngobunengi njalo izindlu zonalezi zilondolozwe kuhle njengokuzithanyela lokuzikolobha ukwenzela ukuthi zihlale zihlanzekile.